Hayssan nuus xeellishe beettizay aybe giikko issi addey bootta mayo maayiidi marfe nayta caddana hanishe beettees izikka haakimekko

hayssana paydoon keehe cora gidisa as maarara eqkizanne katama kubida asi beetteese izikka giddon maginara dugisa sintaali nam7u konso asati yoosan

hayssani coranayti iisipe ottizanne issi asi gootta baay7li kompikele sentane woottisi mitta giddon ottizanne haasayidi diiza iza phonjises

Ha'i wode belsefenna geetettiza parteyo aroma gidizay aasay giikko istekko izakka bolla shuraben wottidi qobe wottida daro oosanchi bheettes.

Hayssa nuuli be ashi miikko xeelashi metiza yuussi aazi giikko kihi ille uttida haatta giiddon issinxo kuguda mittinne salon leettees.

haysana keehi cora gidida walgi baynna maynti issi wolla sheekidi dizaa boottis izikka taani coogada seedishe babusettida keehi qoho daayta milate

hayssani cora asi baarara issi keettan eqqisenne uttiza cora asi beettees iza sintanka haatti halandeera diiza qoncisi bessees

hayssan badidi dubitte toopphe oonagenta qoncida saynena dumma asi sobitappenne karbitappe dibida izi ekise iza sintaadekka abikka deessa

Hayssan beettida dumma dumma asati uttidi ha dielishe issi maca nayon sintan borsay beettees izakka dumma dumma mirara giida maayo maayos.

Hayssa muossi beettiza misile bolla cora asi maci attomi baarara uttizanne isi keettana quma miindi deessza iza qoncisi bessees habisine.

asa nayti bolla makini daro wode dano gattes hayssa nouni be'ishin issi sohora mulida makini gam'idi hayssa dendelan dibshi no7ottes

asaa naati eelay dari bolappe deddedaagan dumma dumba hadotan keetka keettizi beettis hayssan beettiza zura milala dimisa keetti keehi woltamanne keehi lo7es

Hayssan boossi beetizayi azaze geikko issi besani mitti maati haatti derenne salo beettisii iza bollaka issi cora sohoni alamya giiza xoofebetees.

Hayssa paydon cora gidida maachenne attuma asi ba koshen qobe oyqinine biirenne daltara woyqida asi issi keetta giddon eqqizageeti beettoosona.

hayssanu nusi beetiza aasi weggo issi sohoani maatinne maattinne dernne isolonne beettes iza bellakka arage giiza suufin keeho daro cora woykka sohot bettes

hayssa nuussi beettizay azee gikko nam7u asatakko issi bitanee pooto dentishe beettees izappeka sintara cora mitti beettishe ha izikka pooto dentees.

Haysa nuussi beettiza sikeeta giddoni biiro boosanchatinne poliseti federaditi issipe uttize izzikka yooye idiizaba eskisho beettis.

haysani dumma dummo maayo maaydda kootoho koase kaasunchati ekida izi beettisi izassikka polise maayo maayda waykko utadara hissoy biiddi deessa

Hayssa muussi beettiza misidi bolla cola asi maalara maytan ittizanne izappe guyera daro cooramenti eqqidi eskishe siyettis izappe guyera keetti des.

hayssa nuuddi xielushe nusi beettizay aazibekko asa meyta issi besappe hurabesa efaanass dandeyna gaamenne cora asi miyeen eqqizay beettes

hayssa nuuni beeyishe woykko xeelishe beettizay aase diikko maarara uttida asi sinta hazaaridi xeelidi di zaageti beettosana isaachanikka cio diisa ujekka beettees

Hayssan nuuni biishi woykko singish duussi beettizay aase giikko issi ade makropoona oyqini saate kushi muutii sufe umayzanne dabtara oyqisa bizanee deettees

haysani cora attuma asi eqqizanne kushen xaaxidi wore siidi biisa beettesi izikka ayfe bolla malasile wotizanne issi adde haasayeshi beettees

Hayssa nunni xeelishe issi adde malanxibe pattidi gooren dunguza abada woykko poota xaaxidi mayke kushen oykkidi haasayitinne ha seelii diiza adti beettis.

issa miili be ishe issi il7ida sufun baalara giisa asatu achchanne issi kare gutta asi superlahdi iza zarutishin beettees

hayssan nuisi beetizay woyikko qoncizaaya aze gikko nuni tishi oti xeeelizayi diishe nam'u indoti kaashe aybakko medhdhidi dizageti

Hayssa muusi leettizay aazi biikko issi machaasiya sini jabana erkafoote kiidissada tukes shaayishinne izi miinyeerka asi uttidi naagishe liiza lessees

hayssani dereppe gassani maalan iisepe deqqina dere woga qoncesa maayo woykko dulusha maaylanne mita isife shiishi durgidi diiza ase beettees

Nu tophe gidoni giddooni dumma dumma asinne dabetetti dees izafe issoykka toossan beettiza ommo asa he asi babolla saafi beettees.

Issi melaga mayya dere bolekkiyada uttida iza beettoos izippe guyera xooka deribekka beettis izakka humuphen qoro guttada ha xeellayta dawus

Hayssan nuuni xeelishe keehi lo'ezanne mama giissiza katti beettis iza bollanka ashe dees santedees dimiche dees qasseka

issi mitappe keeteti uttiza keettayyo issi maskootey gorda iza sintanikka qi naya eqqada haa xeellashenne izi sintani shuchi diizay beettes

hayssi nuuni be'ishe keehi lo7es izikka haatti giddo geli uttina matanikka cigilo maatamane qasse salo7ekka lo7oti gonji beettizaa qojises

hayssani pen7woode nugitiya karyutara olottada soobido soonua bessiya xuufe de7iisi izikka adu7a giizi addua oolateta nuus qunchise

ha gasha geegetiza boota maanne maayida seessu gajcamanti isso isaara kusho dhon7etiti haas gilibdi girisa kiefi le idandanti betooson

hayssan nun beyishin lam7u baggada maatille mitti shiiqi uuttisa hani xoqappe dugeziqa gugidi ikko diidi diira baattine hayssikka shabe geedetti beettes

hayssa duundi be izie aase yiekko oyto asi issi mala maayo woykko bulukko maayi da geeti beettosuna izikka azinanne machu gini gayshe nayti nabibeete

Dubba dumma woga pundiso dabikka gammu bere cima asi baidi qefe woykko kutto qefe essidi tuura oyqidi ekkizanne uttida coora asi deess.

Hayssa duudi ba ishi duusse beetizay aasi giikko issi dhoqi ekkiza sohonde miti beettees izaappe guira diida salo'ekka leetti beettees.

hayssa nuunni xeelishe keehi la7isa qumi bitisikko ashuy buddeni qiqqileinne qasseka hara doy sa gitida ashoy maankeranne saameera du7ettees

Hayssa mounni beeshe woykko seelishe ya diisay aaze diikko payilon keehi dora gidisa nayti issi haatappe ye bagka atti pillishe diisa bessees.

hayssan muuni beishin bashin tama bollani mashara asho diixish weekko saa ish diida issi mo7ay hayssani bettisi izaapfe guera cuura asi dees

hayssabe beettiza issi musene keehi azantees haasibikko issi inda ha simma diizaara keehi michas issi gayshe naa qomma muqasa

nu yeletay hadhi wode ingilizaatho lo7eti nababidi barachekka woykku nagasha demmees hayssanikka saafettida ingiliza pu dumoomi beettees

Hayssa beettizay aazu nikko toopphiya yelaga nayti daro wode babi moobanen godhetti do essif aplikeshinee izikka minkidi iidi geetettees.

Hayssa muuli beyshe toppe yalaga nayti toho koase kar biittaga be7aras keehi doosis hayssanka cura maayo maayida dumma dumma meri diizo mayti biitta gada meettes.

Hayssa hinni leeshe dizee aase geekko cora yilaga nayti bari moobalenne banida aplikeshenne go7etis dinne hayssan diza misile cora ko7a inmees

issi biitta giddon ceega asi mikko aawatti waga qoncis dimme ponchisidi bessiyoofi mumitessi keehippe bolcho hayssanka maaran utti beettees

dam7u baggara diretti ottida moykko keedhetti ottida keetta gidden issi yala gallaayi komputere shiishshi moyqi uttizanne cora qommu mitti moykko

Hayssan mooli obe ishi weykko zelishe beettize azasi diikko asa aatusi poo'ogo'a immana danbayda maabiraati shudu ismaalan waykko salamen beetteesso.

hayssa nun be'd dizuyaze miikko issi makine adusi eqqizaage beettees izaapfe sintara diiza nam'u womborayikka beettes

Asa maytusi poo7o immidi beni woodeppe hari wode dummanne lo7o didizay maawaratikko hayssanka dumma dumma shu kantidi biizi beettees.

Hayssa nuussi beettiza hessa maashin bolla koorusti biibi wurse tamekka haash diisa gudurekka beettis ha gudurekka maashini oikko hisabe utana maandees

haysane dumma dumma beraara diiza maayo bollara bayda kawo awusanchati issi yo7o issi indessi yootidi mikko iira toppidi diizaa qonseessa misee

Hayssa nuunni biish woykko xeellishe nuussi bettizay aasi fidikko issi medha bessasan nam7u asati qube wottidi ekkida izikka kare beetta asa melhatossana.

issi aaho kipine giddo tamare nayti bari bari komputere oykezi dambabishinne xeelgishe beettees irikka kiehi aaho hasohoy qonce

Gam7u baayti hame sine bolla beettosuna izaappe sintaarakka izikka go7etti didiizoy moobaalekko hayssanikka bira ekkana bandayeta giida eresoykka biittees

Asa maytinne yelaga mayti isso issaada haasanas bari halage demmudi tukke hunyipdi issi isan okkisha beekkees hayssa muusiqu jene

hayssa dumma dumma merara diiza issi keetti beettees ha keetta sintani haatti bica tootaliranne asinne modoli eqidi beettees

hayssa nuni be'ishe cora asi micintinne qasseka ba haytan moobale wottidi haasayishi diisa qoncises izappe kilira diiza suufekka awash baanke geess

Hayssan keehi lo7isa maca nayti woletta woga wuykko gaamma woganne arbabije woga qoncisa dugguza maay7o maayodhi saamen katta wuykko boyye shaati barbarera niishe beettes.

Hayssan issi keehi lo7izi keeetti uttida lo7ole oorata keti beettees isassekka issi mastoleera kare kiyida issi maashinne qonci beettees

issi heegan saro da yoode mikko palami kiyo wole muhutinne heera saroseta naagise polisekko hayssanka issi adde zo7o maayo maaju poolisi beettes

asa naytu bolla daroto tama qohoykka gattes izadaaka go7ekka dees hayssan keetta mindi tama deeshe tama peysiya haatta turbon eki bida mokedume ase fues

hayssa nuuni be7ishe dizey aaze giikko oge doonani danoy gakkida asi kunddida isa aakimetinne pooliseti denttiiddi disha qonccissi bessees ha misile.

hayssanni macanne attun asi issepe maayo maayidi oykko isisi musossi go7iya maayo muayida addenne fidoti beettishi deettes hayssan moonde

Hayssan maarara diisa geetikko polise woykko magalakka yakka iza miyanikka zo'o koote mayda izi diitara biishine izoppe beera wokka gootta keeti yeettees.

Issi keetta gittona cora asi lo7o aaya maaydi attuma asi suufe kaltaara beettise isakka kaameera lentishe digisa baynti qonci beette

Hayssan beettida naam'u dekara geessa issi fooqeketti keehi lo7eesi nam7a baggara mitti fiego zaabekka de7eesi isa karin issi makinna beettaus.

Hayssan uloon keelhette uttida keetta giddoone heedzdzu weykko ichashu gudisa asi pude kishinne himitishe beettees issi inda sufe maayaza pude kish beettees

hayssa leettiza misine musi cpraba qoncises izikka keehi do7ida ponqe gorqokeetinne cora asinne makin maalara diizaawe hayssa musi leettesi do

issi lo7o oosu ooseto wode daro woykko cura kawo oosanchi issipe dendi biidi beishe woykko sommasishu beettees hayssanka nam7asi bessishe woykko yuutishe beettees

Issi is keetti keehi lo'ees hayssan muuni de izo keetti kare beittan diisa soho milatees obani uddiyosofi ciishi maati maara dizaabe le'ees.

Hayssa ninne beyidi diize keettay poge keettakko iza bollakka tooppe baandiri deesa ha keettikka beeta besaalte oykko tamare naati dambubiyo sookko.

Hayssa luusni beettiza issi gita pooge keetti beettees isikka issi adtisaaba heerani gita kazaman diisa keetta mikko pooiqo

Hayssa muussi beettiza keettay keehi adussanne aa hogizananne pooge keetti beetteese isa iushoonikka mittinne maarate keehi coratti beettees.

hayssa nuni be ishe wogga gita nne paydoon cora gidiza pooge keetti beettise zaappe guera mela maatende mitti beettiza za qoncises

Hayssa nuni be ashe weekko xeelashe diissay asi giikko cura asi beettisi makinanne iza maatanikka issi karbeta asaqidera chaynni beettes

hayssan nuussi beettida keettay keehi lo7izakko iza keetteyka keehi aaho gidizasan so dimbbe sinthan wottido iza mala ciishe beettees.

Nu biteen sintaara beettiza kawateta ayssiya woykko kawo oosanchati issi keetta giddoora maarara waykko salfeera hemetishi beettizaa iza qoncises

Hansani cora asi ayfesa hitini ittizaagil dunkane giddon beettis issi doktoriya bootta maayo maayada baske bari duonor hoottada beettoos hayssane

daro wode asay uussa maaddeban keehi ufayettis hawysanka issi woyta gidiya asati issi macheeko zandala tokka diisaaro maaddihe bheettis

coora yelaga moyti dara wode pooto dendanas keehi dososana haysanka nunni beeshin maarara ekkizanne issi addi giddon uttuza izi beettees

dumma dumma obyni asa maytosi bolla giddon suuti facis hayssanikka suuta immanassi issi bolla kiifi uttiza izi beettees

ha'i hode ihida oeni asiya isife shiishidi tamarsanao woyykko issi yuho bissalassi daruto projekt geetettida yuho go'ettis haysanka asi haasayeshi gu'ettes

Dumma dumma sohooni asa naati hargi oode bittiyoo sale bayazettes hasohoykka hissaa hasohooykka abisemiya midanis de geetetti moobalera issipe saabeti wotes.

Hayssa imisi leetizay aazi hiddo issi balara qorqoranne garsa baggara shana maysetti keetetti utida boota geettani keeyi dora gigme beittis izaappe giddora udi deessa.

Hayssa ne gam7u bootta dunkane guera dilfin iza miyeni cara asi ekkisi beettese sagitooni hisi inda karetamayada beettawus.

hayssa diizay azi bikko cuura asi maalala eqqizanne baabi qooren poletta dungusa qondisididiza afa la mayda dita sintom heessu asin uttika missees

hayssa nam7u naati uttiza midishin issi adte yesaagekka ayfe sakin maamarasana miisa asa madabes hayssi biikko izappe ushachara biisa soope qodisis

issi harganchay haargine indan ichidaga issi haakimiya yaada oycheda woykko haasayseda dawuse mizekka ekiti woykko uyi digiyoy aaydi geetettes

hayssa nuni be ishe issi oosawachi weykko faayateta naago hakkama oottiza adde botta gawane mayida asintaani issi adde tohoy maynage beettees

hayssan yonse gonchida misile bolla cora macana attuma asi maarara uddini qaada siyishinne isikka mikta giddon uttida asi paydo corakko

hayssa ni cora asi beettis issi asi sayettizaaga deelidi moykko oychidi diisa addenne indoe niifene izekka manaxire woottiza izakko

Dumma dumma asa nabisay ohi dooge hayssani beettis gizikka maarara uttiza gitu huphiya dattay woyekko duge yeddoy dumma dasa dugappe dummafis.

issi heeraton katabatti ekkiza sohoni gita keetti beettis izikka larutoa dumma dumma omma pooqe keettakku haysan muunni beezoka pooqe keettakku

hayssana issi keetti beettees iza karenka ulattida miitti beettishen issi yelaga adde hemetidi kaantishe beettiza ha sunqon issi beessees

Asa nayti dumma dumma mogeni era demmana dandayes hayssan chora eranchatin gooreni dungusa afala qachidi biitta bolla yuuyishe woyko hemettishe beettees.

Ha'i mode daro maashimi ihido miikko wode ihiido maashimeti mu wolqa guutta go7ettidi dargo7a biizi bettissikko hashanka qonco

Haysan cora asay woykon oyda gidida asay betes ika issoy issoy betishene hasayishe dizaysi betes izappe guyera duma oydeti des

Hayssan cora asi bedon giigish diiza ogoppe shuchcha dentishet beettees istafekka sintara diiza issi adde dunguza maaydi qobootidi xoku mix wallishe beette

Hayssantassi dumma dumma miishe dumma dumma halotan beettis izikka bitta weykko miisha caanu gaarie keetti baabrati bittile asi leettiza qontisees.

hayssan issi adde barka diishe beettis izikka waga maanya maannedi komputere sinta wuuttii haaxelidinne haasayi dibdiissa melates

isse keetta ittuna keehi cora gidida sodido miishi deettishe deettes hayssadikka ekkida muykko baarara diiza maskootikka beettis

issi qoppida qoffi halcheda halchoy polo demmido mube asa mayti issipi bonchalassi dabbu migisini pooto bendanashe burettis

Hayssan nuuni be'ishe diza ooso oothishe diza heedzdzu eqqiza nayti dosona izikka barelle gillan shuuchcha keelishe woykko tokki efidi diyassa besees.

haysani issi lam7u andeti biita bookkishi woykko shuchcha akafan denti didisa nayti beettis izikka oge giigissanassi oosso bolla de,za naytakko

Issi keetti biro keelhettishinne qalame ti tishi beettees izikka qulqur keettakko yizappe sinkarakka xura naytikka diishinne issi adde qalame tigiddi diizi beettes

Isse bessa ni oge giddola cora asi hemetishe mikko biishe meettees dam7u asati macanne atuma gisebi giddon qorogettida izikka beettees

bidiyo kaletidi diahoo dostoriya abi maymedi addhi gode argamije katabaade bita tokisho goosu gootiete pehtera deesa ocesees

hayssa nuusi beetiza cora attegi ha sibili yiin lishene iza bedikka bironkeeetidiniza poobeketikka beetees izappe guuyera haati beetes

Hayssa diizda addagabaayey mikko koosdoy milayta soodo gutara gibbi beettiza sookka habaalanka misile duri dibdi zaagi bullukko maayndi beettees.

Hayssa beetti zakkeeti keehi bedezi izikka maabarate yuushun kumizanne ciishikka giddon deishin nam'u nayti isse mala maayo maaydi yaanne ha hebetiti beettees.

hayssa muuni dedisha gurosi beettizay aasi hegeekko issimi qobela keeta qareni cora asi bettisi izikka qobe wotidi diizaanne mitika beettees

asa mayti dumma dumma ooso oottidi wursetan hooyfetiyo oytoy beettees hayssa nuni beshin nam7u asati uttizaageti goydua wolkida

asi asara daropa paalametes woykko oyettes iza sidettanassi cora wode dumma dummaseho beettes hayssan beetti dammishi perda keetta beettes

Daroto tamade murside mar'etti wekko anjitto wode keehippe ufaysses hayssa ninni beeshe beettisa issi azikka pirda pirda asakko

asa naytusi tuma purdanaw meykko haasayanassi saa bolla firda keetti diizoole kinhila haysanqa muudi beshin ha bisil mifili qomoqisas

hayssa nuussya geettiza issi keehilo7ida keetti beettis izaanikka wakka messafinne issi addey karettanne bootta gawadi maani uttiza izaak ka issaas

hayssa muuli beyshi diiza aase miikko maalana ekkiza attumanne maca nayti beettis izikka issi yoyto ekkidi ekkiza issi keetta beinde beettes

Hayssa muossi beetiza beero aaza uyikowa pirta keetan dieza hizanka oyddu oykko heedzzo udiyo himbore betishin dies hayssi muossi ootiza.

Hayssa muossi beettiza misile bolda issi macananya huuphe pude qachada kuusheen saate haattaza iskibirto waladara migidara poolisen maayo maalesu.

Hayzaadi faydo keehi jora kifida asi issi keetta kari beeda ekkili pitidi diisa cora asi hayssan luettienooyo goji beettees.

iri saloppe wodda heerane issi heeri keehi mooletesikko hayssa muuni beeshe issi heera asi maci attomi feeda ongidi heera geeshshareta baagishe qodis

Issi katama giddon daro qoshashshi woykko buuri beettiza woykko shitida issi wogga makini caanidi ekki efishshin beettees

hayssa nuni be'izo makeni sinti kichichin issi hara garsara diiza woykko asa nayti beebissanassi wottizonne ekkiza sohobeettes

Ooso maayo maaynda yelawe cimni gaastinne dumma dumma merara diiza woggi wonikko qanti adusi hayssana peeqa wenkidi oge pittishi buittes

Issi heera geeshshateta naagana giizi kawo oosanchati akafanne peexa ekkidi biita kaashishinne pittishe diiza ha sohoyi utti beettees.

Issi heerani keehi daro buurinne haatta di7oy deyssaagaani cra maccanne attuma asati maayo oosuka maayidi buura denttishe beettizay dees

issi oge daro boore diisaga coora attumanne maca asi subenne ooso maayo maayidi peexa oyqidi oge pittishinne buura pittishi bettets

Hayssa nuni beeshe duussi beettizay haasafikko cura asi feedanne akanta meeke ooso maayo maaydi ubipitishenne giishateta naamishi afa koltises.

Haysa muurse beettiza misile bolda oge fitibi dibisa aseka feeta weykibi hissilti woosussi hania maayo maayidande hara gaare miibessan ekkiza beettis.

hayssa misile bolla issi adde beettees iza sintanka mobile beettishinne payda afa oroomo gizaa xufe amarato duonara xaafetti uttis

beni woozeppe ha7ide asa meytusi dumma noa ogeera miisha immanonne ekkano daro dewuroy deessikko hayssa nuni beeshin teele biray izaappe issaa

hayssa nuunni be ishe diise haasi hiikko asa naytusi daru go7a immana dandayna moobaaley haso hounikka dooroy daru dees giidi asa naytusi yoo togatidi beetteesa

Hayssa nuni ni ishe beettiza misile bolla hese azegikko ubsen banke geetettida asa nayti miisha woti usofe hayda matabera gattite dinlibi gattos

hayisa nunni be'ishe weyikko xeelishe diize aaze giikko dotoriya abi amidanne ababecha geetiraari pooto bessishin ha'ikka dijital matowoqe asa ubaatsi koshshees

Hayssa nuunne xeegishe woykko bettishe diissa misile bollami cora asi issi maana woykko salo meera gidiza qobe wottidi ha xeedidi diisa nayti keehe beettosuna.

Hayissan nuni be'ashe diizey aze giikko woyiikko xeellashe diizey issi cora asi kareta oyden uttidi haasayshe woykko tobishe diizayiza besses.

hayssabe keehi do7ida issi qorgoro keetti beettis iza dhunga cora altumanne machanayti beettis izaappeka sintara iss federaaley dees

mu miittane xeega puuchima asi keehi koshshesikko hayyssani heestu aawatoppe issoy ammano aawakko izikka kushen masqale oyqi uttees

hayssan kawo oosanchi maca attuma gidizin issi katamyo hootelen diizza melates izikka bayi goori muttidu lafa dakko

hayssan iisipe iisi keehi lo7iza sohon utiza kawo oosanchati beettosana iza sentanka cora uushati beettizanne guye baggara cora asi beettees

hayssan keehipe ufayetid diiza cora asi beettees isikka dumma dumma suugu diiso maay7o maaydi qobe wootti demme maci attumi beettees

Issi wode asa naytu bolla daro qoho gattana dandayiza hargeppe issoy korona bayres geetettida harge izikka kobid asida saxen geetettis.

Hayssa muudi beyashi woykko xeellashe diisay aasey diikko issi yadaganay marasire wottidi maykep lekkidi ha odo gatti shenne miicidi mubaytidi diiza iza qoncisees

Daro wode oge bolla asi himitidi duushin erisso hiotiyageeti miikko telefiziner aatiyageeti ogu bolla asa miichosana hayssanka issi bitani beettees.

hayssa mana ogi bollane dumma dumma duimidanne suufe maayida ke heggita weekko gaas asati sarotetife biyettees isa giddoonikka xilido weikkiza asi tees

issi keehi lo7ida keettan woykko gibbe giddoni cora nayti beettisheni yaa haa kaa7ishe beettes;iza keettaykka issi ogerane eqqis.

hayssan payduun usupuna giniza macanne attuma asi puntu bolla beettise izikka toopphe asa giniri miitta ganne biida nayta qoncisi audishi beettees

Hayssa nunne beeshi nuussi beettiza cora qasati issi mala maay7o maayodi beettosuna izikka maaydo shurabe bootta getedi belxiginna giya suufeera dees

Hayssa muussi beettiza dhissi addi miikko bidane ba quri urota buuda daaphisooga bolla abaarato doonan dinkoan liizasuofe biittes ha gaalekka gambotu hashshu geettes

Nam'u asabi siaho sohora hemiteti woykko pude kiwili diiza izaati be doosana izammelekka cowa sili woykko misile be tishon dees.

Hayssani dumma lumma malara diiza kootenne waga weykko dunguza maay7o maanda asi kareppe soo galishe beettees isafekka nam7a giida geeti manaside wathidosa.

hayssa duudi xeelishe nuussi beetise aase biikku issi ahos obera haatta yaadeha simetisa wokka magina xeeliti diissa cura asi beettees

Hayssa muusse beettizay aaze giikko issi kiihi dupi uttiza sohodi issi delaga attuma nay huphi moru kush moykisa izaa bessees.

hayssaan kehi cora machanme attuma asi isse kifile giddon beettise izikka beetes wekko xeeliti di'iizo issi adde komputere bochishe deess

Hayssa nuunni de7ishi woykko xeelishe muussi biitize asi giikko lam7u bagkara otega ceetan diiza asi kihi nubittan eretti gassinta asa

toppe nayti toho kowasse kiihi doosisko hayssanikka num7u maara koomiza toho kowasanchati issi mala maaye miikko maalaya maayida nayti ponci miittiis

Hayssa muossi beettiza nam7o asafi moobaaleppe issi dhabakko xillishenne namabish deettis izafekka sintawa kara kompiuteri diihi issi laya suufi maayes

hayssa muudi xelishe duussi beettiza gada gidikko bollara bootta gasara karetta maayiza issi mala nayti eqgidi totu gandiri puwe ki shibiihetta yuddishe beettes

cuula meyti itikka poolise moli xeellishin yaati haatta bollara biishenne issi adde gue xeelie diizaa lu7etidi miusse qonchises

Issi mitti giddon sarotetti pacide woode polise wekko magalakay issipe haasaye wekko tobes hayssanikka cora magalakay maay7o maaydi tobetishe beettees

issi issi woode issoy isuwara tobiyogey merettida meto pagalana koshes hayssanka asi issife uttidi haasayi didisa poolisekka bettees

hayssa beettiza nam7u asati bondara maydo goote issi malakko iza sintadisageekka polise aasti biikko ni maaydo maayoynne qobey minatees

daaroto duuli issi besape hara dessa beishin dumma dumma oge bollan xuufe ge7oos izappeka hayssa miide beishin gambo zoone giddo boletida yeeho kosh

Hayssa duudi be ishe diisa misinee tooppe maandalaane dumma dumma meerana diisa ciishe dittees ha yuhoykka missa ispo kiler geesettiza qontise.

Hayssa muuli besheweykko tishshi ootti xeelishe hayssa bettiza asi qammaali beettiza poliseti issi sintara diizaage mobaale haytametti haasayishe beettis

gaamo woga qoncisiya hayssan issoy issuwara sigetos diiti gaammo dege aawati maata kushin onkini polise tussi immishin hayssa qonce

Issi keeththaa giddonne phara pooliseti maalara udtidi tobishi mikko haasayshinne dam7u macadi sindara diisa geeti marasire wuuttiza dida.

Hayssa nuussi beettiza bisile bolla coora pooliseti uttiza udubiddooni issi neya ekada mayke wiggada bolagadappe gidime naababish beettees

haysan nuni be'ishe diise aaze gipu issi keetta giddon cora asi diissaga sintan issi polises eqidi walqatappe namabishe diissa addey woykko cora asi xeellishe beettees

hayssa nuussi xelishe deettiza issi adde ha simbidi polise izikka appe meerakka cora gayshe biidi beettishe biiza qondhises hamusile

Nuni be ishe woykko xeelishe moosse beetizay oonazeegikko nam'u asati mule beettoosa issi bitane sinta cimmi uttizaage polise giitidi bombara uttizi heette

haysan cora asi beettes;etikka makalakaya woykko polisekko;izikka beettidi diiza sohoy keehi xuma;taani qopa ekkiyode sa7ay qammeesha.

issi folise woykko folisetu ubba amararan woykko azazazshe hayssadi kiida aattini biittees izikka bari kushin sooqu ootid naytasi woykko kiita aatte

Hayssan cora attuma asay gadi liiza gaashiya cakishe beettis izaappe gineda issi hadussa isaabenne maabirate shu diizaagenne sale beebtees

bene wodeppe ha7i wode maca menjusi ha7i keeha izaappe dandagana issi keehi lo7ida sohoni la7o maayo maay7ida heedzdzu indoti beettosona

beni wode nu biite tooppi ferisdante gidiga saale worq zayda keehi lo7oos izakka manaxire wothada suufe maayada hube yettiza iza beettoos

hayssan kawo oosancha gibida kita asi sinkaara suufe maaydi makina essidi identishenne haa yishi geettees

Hayssani maarara ekkida sonne kare biitta asati beettoosaa ita sintan ekida dater abiynni aywada machiya aala sibbash geetettinara bentoos.

hayssa nu beyishin nuussi beetizay aaze gikko witiyo kaaletti biida sinta kaworetay nu sintan sufe maaydi ba kushe puri dentidi qaala gilishi wuykko caaqidi diisa bessees

hayssan issi gita asi beettees nam7u asatinne nam7u inddinne aande gidid diiza yeeti ha gelishe giisha woygiza asi iza minyen beettees

hayssani sado milara deeza mastuusha onkida attuma wagka wagga asi suufe baayidi dubba dubba milara baara munkini uttiza asi beettees

cuura asati sii keehi lo7ida sohoni beettees istafekka gushachada diizaage dagteriya abi ahmada amizeanekka tooppe baandiri beettishi dees

haysani issi biirone attuma asi udtize haasayishi hoykko tupishe deettis iza sintanikka biiri waratana deishin issi adde kompitereppe nababishe beettes

Hayssa muussi beettiza weekko qonsa haaselikko cora asi maalara eqqizanne beiddiwekko xeelididiissa machanne attuma asi hayssan bettis.

hayssa nuuni be'ishe dizay aaze giko gambonne baamiji mugatuuni muga konchisya mayo mayni issi adde gaabe maysidi anjishe weekko issi yoho immidi

hayssa nuunni xeelishe issi naay kushe zaasude shuraabe maaydi ha xeelidhi eqqise izapfe guyerakka diisa naay arsannale shuraabe mayis

hayssan nuni be ishe issi merara diiza maayo woykko bootta maayo maayidi issi bolla uttiza additi beettosana izikka ha simmidi sintara diiza iza siyididoosana

hayssa moonni beeshe woggo zaelishe duussi beettiza heessu asati doosana isappeka guye baggara dibiza cilalo middinne maati beessida gindishinikka mam7ani doossana

hayssan nuussi beettiza issi adde suupe maayddu ba sintan wiikko ayfon manaxire woottiza izi beettis izikka tigira7e kilile kaaletiza za debirxiyoona

hayssa tani tishi ota xeeliyoone keehi lo7isa issi inda meetos isakka sube maalada kushe qalame tihaada muuge qachada ha xeelayda haasayoos

hayssa muudi beshe muussi mietisey aasay giikko soofa moonde bolla uttiza isse macanaya fosta dooyada miicadanne keehi ufaytishe beettes

asa naati dumma dumma ogera haatta teqidi go'etana bissis haysan tani be'ishn dizay aaze diiko haatta issi bakki zaarana

wode ihido zammana ogin daru tooloni makina miichanassine magina essanas qasseka binzibe leekko nabta kuntanas go7e tu mishi ilitties

Haysan keehi cora gidiya asa misile beettes daro aayeti geeya gidton bayzishenne saamishe diiza iza qonxisi beeses ha misile muusse.

issi aaho katama duddaba digikko icorabata deyana dandayettes hayssanka beettiza wokka aaho kiettinne katami beettizaage qonce

Issi makina giddooni nayti issi bessappe hara beyssa biishe diiza iza giddonikka issi naay hokki ittizaaba zukko kanche beekkishinne.

Hayssan nuni be'ishin dumma dumma melara diiza maayoy maalan maalan diizagey betees izappekka bagga gidizagey malaya woykko toho kuwaassi maayo

hayssa nuuni beyishn coora melaga mayti isse besappe hara bessa baanasi baasiliza muisha bursan ekili issi saa shuegi uttiza nayti beettees

Hayssa duuli beeshe wiikko zeelashe diisay aasi giikki issi keettalu xuura asi deesse heessu nayti baarana diisaelete issinna zo7o soufe maaniza

Issi makini cora asa ihidi uttida shini issi naya borsa ba7ala cinse soregixida izo ogin bira ummagedi oychid misa guttanay miittes.

Hayssa muussi huretizay azibikko issine kiehi coridi diiza saafi giddu wudi yelaza macale atto gadayti oldin uqizi wasaawa namudush deendo.

issi wode tiirae dhaksum geefettida miinane musulume goyno kaalliza maca nayta sharpe qaarana phaykko tamarsoko giiso gaadanka hayssan iti maara biishu miitte

Hayssa duuni ishe qoodi baynda makinenne asi he bititi woykko yaaha giiddi beettees iza taamiti shiyota xeeliyo wode kare biitta milate.

hayssa duuli beeshin dam7u asati beetosana istika oge dooda diizanne metotida asakko issi nam7o beshi naytikka yiikkishe diissa duyettes

hayssa nuunni be'ishe diissa baayti issi gayish naayissi hashin woneta wottidi likke be ish muyikko geettarish beettiza izi qoncekko

hayssa issife maarara uttiza heedzdzu muykko muyddo maca asati berosana izikka bayishe nayta idilli muttizanne issi naayakka haaxidishe deetties

hayssan meettida shaafay keehi muune seeloode do7es iza sentanka dibzenaay boota shudabu maayiti haatta malatishe beetteese iza miyeen cuura naynti dees

issi aaho katamappe xoqo giidi beettida dere bolla kiizo wode katame mune beettes hayssan issi adde banbera oykkini katama bolle kiizi beettees.

shafe doonan yelaga nayti dunguza pooxa oyqqidinne qobe wottidinne qassika haylanden haatta oyqqida banddirakka dhoqqu oottida cora nayti beettes.

issi adde woykko kare biitta asi dhaansa bolla ichini haase liitti kare tammana xeeme woottiza i beettes izaapfe guyera cililo mati beettes

Isse keehi lo'ida sohooni maarara isse malamaayo mayda meda ganayti unthosona izaafe guyera salyoy mittay maataynne cora meleti keehi miitte

Asa nayti woykko hawodi yelagay issi saappe hara soo deedi domoo so kihi doosida izaappe hayssa biishe diissa yelaga nayti issi dommooso soho biishe dees.

Hayssan muussi beettiza muuzi paykeehi cora gidiza kaywenna buron diiza muuzi issisa shiiqi uttizaage hayssan muusse beettees.

Issi dereppe garsara diiza cora asi beettis iza sintanka heessu maca nayti issife qoomettiza nayti beettis izakka sure gittas.

hayssa hiidi beettizay aazi diikko issi naya nam7u bitappe giddooni issi carqe bolla sigiidara woykko ichiza naya qobe wottada iza haaxillayda beettawus

hayssan issi keehi xeelishen keehi lo7iza beeya maayido maayo dubba dubba birara dees gizakka saara gooshetia bootta fuudha bala saa wotada beettawus

Hayssa nuussi beettiza oydi adde mikko attuu naati bollara boota maayli haatta hayllande oykili issi olla gili uttida naynti luussi beettis.

Hayssa ne keehi miicidi ufaytidi diisa naati maata bolla utti zaanniti doosana izikka maci attomi worsa woykizanne qobo wottida joora naynti beettoosana

haasa muune daydewe aazi wikko xeelishe keehi ulahi sa keeti hotele minatishon izameyeera bidiwekko kaantishe diiza maginika beettisa

hayssana issi keehi zim7e utida haawti beettis iza bollakka dumba dumma mela maatinne issi mela barka ekkida mela miiti beettis

Hayssan yuuni daarshi weykko seelashi diise aazi beikko kareta surenne bootta shurabe maamiza lengiya haakka bolla meecetayda diizaara hayssan beettaos.

Ubba wode ogezoonan muune bish ne miishe mursi beette aazenikko ligitali matawuqe asharanne pooto inmidi diiza wuutti giti beettees

Haysan issi sohon issi adte diicchitan batabqe kessanass deerida7a pooto dentishe beettes iza muinka nam7o naati utizay bettees

Hayssade issi keettaabi nam7o asati beettosona issi inda zo7o maayada dooro doore shininde issi adde dooro maayo maayadi urtiza iza qoccheses

Ha'in wodinne bene wode keefi dummatisikko ha'in wode asa nayti dumma dumma ogemi teknoloji ehibo digital matowke go'ettishu midees

Beni wode asay qabale matakin cora sufo beessinne simeretes ha'i wode hegappe kantili diihitaale gidisa maatange koshes giizi ase ugudi dendees.

Hayssan coranayti digital matobiya keessanaas wiizey beetteesi iza minenka issi inda borsa baada moobaale haytamuta haasayeda diissa iza beettos.

issi issitu asa mayti bari maara daaginna daro wayssees hayssani hayti maarara ekkiza izikka hooda maayizanne iza pegueera keetti beettees

Dijitale matawuge asa bassi ki koshshiza bakko izappe dendagane burce woykko gaishe mendi maaran salpe oyqqisi ekizaageti beettoosa

issi ahu besane duru polisiya issi adde ista giddun ekidi kiita aattish be7ettis nam7u asafi wantasuntan towora issida izikka beettees

hayssa noode beishe diisa aase giikko pachade attu bonayti maalala dooro duuranaass isse keettakaredi eqqidashe beettes

Hayssa muli beyishe diisa asi diikko isi keetta giddooni moykko gipe giddooni dooro doorisiya asi beettisi isi asi haasara eqqini haasayishe diissa

hayssyani cola maaca nayti beettosuna izikka bari kushin woraqata aykede pay7ila matooqe keessanau issi saashidhida nayta milato sona issikko

hayssan damu7o asati beettosna issi bitane suufe maayi odatsine wottidagi duuro karde ekkishende duoro polisiya izikka ibbishi beettees

Hay saani maarara ehida jora asi beetis guutda naytinne gita heekko gasta attuma naytikka beettis dusirka payda matawri keessana himisa manatees.

Hayssa nuuni be'ishe woykko xeelishe nuussi beettiza aaze giikko issi besani issi malamaayo mayda macane atto wanayti isporte oottishe beette.

Toho kuwaase kaa7izi xooni simmidi naati madaale ubbikka qoodhen wottidi issi mala maayo woykko mallaya maayidi haa xeellishe beettiza qonccissees hamisile.

hayssan cora asi issi mala maayo maaydi baggi eqqizanne baggi uttisi beettees nam7u asatikka suufe maaydi hayssan beettosona

hayssani toko kowaasiya kaa7ida yela gabaynti issi bolla goppishi hoykko ufayti shenne kowase donini goode kilisi dadaynti hayssa dubuyti beettes

Asa mayti toho kowasse yelabi keehe doses hayssa nunne beyide diisoy cora toho kowaase kayida mayti simola maaydi misipi diities

Toho koasiya kaa'ida maca mayti hayssana okkidinne kuyera eqqiza yelaga mayti beettosuna izakka ode bessida issi adde miyoon eqiza qo.

Yelaga naynti toho kowassenne kushe kowasse dedeno keehi amattes hayssa nuni heishi nam7u qommo malaya may7ida nam7u cifi issipe kushe kowase ka dhish beettes

hayssan deettiza misile bolina attuma nayti bolla menteto woykko isporte oottizi bari cuncha kessida nayti kushe xoqu ootidi shurabe maynna beettes

Hayssan qassi nuuni be7ishin woykko xeellishen dizoy aaze giikko toho kuwaasiya naa7u citi kaa7ishi beettes;izika wolaytta dicharanne issi toho kaassanchcha buduneti doosona.

hayssa nuuni beyishe woykko xeellishe diizay aaze giikko cora nayti issi kotofo koasen miida ka'idi diizaabeeti beettoosna iza guyimekka cora muuze woykko uti dees

hayssa nuni be'ishe woykko xeelishe diisay aaze giikko toho kuwase kaa'iya cimma nayti issife murtidi hanno gakkanaash beettiza qonce

Nam7u toho kowasse kasancha benjhi hayssani kowasse phanqishin beettiis leekka keehi do7iza aho denba koaase phome qishinne iza miye dooppe baandiri beettis

beeni wode nu aawati diido duussenne hayowode nu nayti wykko lageti dido duussay keehi dummakko tekaolochi ehido miishati biraka qanxano maadiza miishi beettees

Ha7i moode dihido meshatuppe issu kompiutere kompiutere pekka lapoppe ke lo7essikko hayssi beettiza kompitere bolla beettiza musile lo7es

Hayssa nuusi beettiza si maashinne godey ihido maashinne asa naytusi dummanumma o'a miihees izikka melara boota gizidawe hayssan beettes.

Issi sohono asa issipe shiishidi tamarisidi de'iza nam'u asati betosona izika safarikome giza sohon woyko xuufey beetes

hayssa nuum be ishe muussi beetiza haasiwe giikko ha7i wode ehido asaleto ko7a immini deesa gizita mantawuke dumma dumma ogen godettis

keehi egettida asi lumitti yoode dumma dumma ogeni oyshonne zaaro ootishe beettees hayssan suufe maay7da adda oychishen beettes

ha7i wode asa naynti o7etid diizo miisha ubba duzitalu matamida gantanaanan olo gatidi hilutosuna teele bir geetettida keekka icaa odo gatte

Hayssa mueli bi ishe issila otanassi maaddida jora miisha oytanassi go'a immeza hayssa disa miraykka zo'oy maata balay kabettaynne

hayssa muussi beettizay aasi giikko issi bitda cadeti uttizaga bolla maayoy baarara kaqeti uttizikko izikka bootta bera

hayssa nuusi beettiza issi elektroonike geetetti damishi beettizi izikka mera deemide karetakko shubaara dhaaqisti qoti daage asa naytos daro go7a immees

HaysaNI cora asi issi keeththa giddo beettis iza sinthanka issi inda manassi digotoda eqqizaarakka qonca beettos haysalikka intiyotelekko munda suufe beettis.

Humnu asi keehi elido asi sintaara diisi ninutan meetteese izaappe amaldageeti dotoriya abi haymeda abubecha adaane geetettisaageeti begtose.

Hayssa beettida makiniya sa makiniokko iza bollekka chiishi beettees iza pesentara oyddu adde eqqi ha makiniyo xielishe beettees.

toossa heelane para gaar giyoobi dari erettenna oroome giido sohoni para gaare keehi daro haysanka dumma katta caaliyi himettishe giisa para gaare leettis

Nu liiteen kalibitedan keehi loo7isa yaatti de7eesi hisikka laangano geetetta sohoni haatta bollara kakoh hemettishe beetteesa

hayssa nunni be ishi muusi beettiza cora makiratinne qasseka maarate koo7enne keehi lo7ida sohoy beettees hasohon xeelishi keehi laqizanne tishi ootta beettiza so

Haysan taani xeelishe woykko beyashe diizay aasi woykko nam'u bootta ekaara ootta yidi makida bolla caadittidi haasani metishe diza bollakka diisa nam,u biratati des.

hayssan taani be ishe issi keehi do7ida aaho ogeeda wiikko aspaltera issi makina miishe wiikko laaggi didisa izikka giddo makinissi beettishe deettes

hayssa moni bensheeykko seellishe mooss beettisida dumma dumma du7e asati basoon yaanne hanne ematanassi shammido so mageni beettis isa medikka guutti zo7o kareti

Hayssan moone beeshe cora attuma aasafi biskiliti laakkishinne suufe maayidi bursa ba7idi oosu keetta mikko kawokketi miish beetteesa.

Asa mayti wora do'atuppe dummati baassi leyo keetta keete waana hayssa dumma poogi keehi isookki keegeti didiisaykka wola ita sooto biittizakko.

Hayssa beettida wagga fooke dumma dumma berara dees isappe gurakka dumma dumma keetti beettis sindabagara mittinne makini kantishe beettes.

hayssan keehi mundo keettani issi inda issi addeyo bessa shehubikko odashe beettes ha izikka qobewotida attuma as beettes

issi aaho keetha giddoone cora nayti kareta unbanan goomara dizaagan uttidanayti beettosona izikka komputeren ashaara mishe beetteessa

Hayza muosse weettiza kareta maayo maayida issi adde ba doona maskewattidi iza sintan maa7o mayke ikkizanne zaappe guera diiza maa7o yiilittida suofikka weette

hayssan nussi beettiza bmisile bolla diza keetti keehi lo7ees tishshe oootidi dayllisa wodedi makine giddura biittishi iza bolla amaratu suufe dees

Hayssa nuuli beyshe diizay azadikka namo asafe issi kifinen eqqida izaa kameran footo dentishe issi inda bare duunanne mu'i sharbe gooza.

hayssani issi astamaariya yuushon daro weekko peeshi nayta maaran dissada tamarseda diiza izakka wurta gawane maayisara biitton

laytta doometappe tamara nayti lo7etti gibiqidi sinta gidiza wetusi wuyto wursatan immishenne hayssanka nam7ati issi naassi wuyto immishe yeettees

Gutta nayti biro dichiti biishene timbirte tabarsidi keehi loo hayssa nuurs beettiza issi gutta naya maxaafa keettan udama bishi mekko beettees.

Haysan muuli be ishe beettizay aasi bieggo tamare naynti mumbara bolla uttizaani astamaari gedide wode ekkizi kushe dentiza izaades.

hayssan nuuni be7ishe woyko xeelishe dizay aaze giiko cora yelaga nayti keetha biron keexanassi mitta geegisi didisa izin hayssa qonci bettees

hayssana issi adde haasimmidi karetta sufe maayti haasayishi beettis izappe guuera diiza miittikka keehillo izin deqgida sohoykka asbalde

Hansa nuuli be ishe mikko xeeli sheetibisa nam7o dhisaneti baanta hu7eni bootta afala daasidi gaabi bolbalile issi atte kushin baata woeqqida

hayssa huudi beyzo misile bolla cora bayshe nayti timirste keetta so uddidi astawaarisi bussha immano guuzi baw kushe dentidi waassishi miikko goochishe deettes

hayisan nuuni bi'ashi woykko xeellashe dizay sohoni dumma dumma xaaleti issi gaara qum'eti uttida izaa bentidi qoncisees haasaye duusse

Hayssan nuni be7ishe woykko xeellishe diza heedzdzu attuma nayti timirtte wurssidi gawane mayidanne bari kusheenikka qassi miishsha oykkida naytakko.

Hayssana nuuni beeshe diisa gayshe nayti issife maalara dudizaaneta me7ees issi inda sintan ekizaaranne tooppe baandirekka isa sintabeette.

Dumma dumba kanabati keehi dichi daba gidekkode hayssa nuuli bersha dimise katami biro diccada dawusso iziyoossikka issi aspalte deessi izaarakka maduni beish beettees.

nuunni eqqi xeelishe muussi beettize aazi giiggo nam7u makinati ha mishinne issi makin yaa biishen issi addekka hebetida diiza beettees

Iissi si micibenna katama litto mikko biittane aaho ogenne asbalte beettenna gidishin haadissan moome beecshi nam7u asbaltekke ilei beettis

hayssanesi keehi aaho katama gibdo keehi aho ogele issaa gaa gonnaana issi ma kini niitta goli shingetes isanizenka zaafedeessa

Issi keehilo7izaweykko biron oosetidi diiza ogeera cura azi giyappe miishinni isappekka sindara sopa dore beettizaga hayssan qoncis.

hayssana issi multa keetti lo7eti keephetti ittizaage porkohe beettis iza ameedikka dam7u baggara gogga zaabi beettiza ha busile qoncishe des

hayssan dumma dumma sintara kaalettidi biissa asi dummasa baay bomba haattappe baarara kushe metidi diiza izaa qolqis bessees

issi saappe hada saa haatta efaanasi tubbun de7o maaddees harisanka kee gooda cora gigida dumma dummason saasetti uttida karetta haatta tubbu beettees

Hayysaani duura hasi finsife eqqizaageti beettosuna izikka woga maayo mayda keehi cooranne issifesetafe issi mana qoobe moottiza ne dumgusa maayida asa.

Haysaad keehi deu'iza sohoy beettise isa bollakka amaaratta duunara hagadan yaadiga supe beettis bifilettenya yetippiya keeketana oha aqirboodanda.

Hayta mumili beishe wiikko saalishe diise raase giikko isse beroon kedatidi wiikko ugiddi diissa ogede keetta bollakka cora asi miyeera diisanne beette

Hayssa nunne bediishe weekko xeelishe diisay aaze deekko heedzso addeti ha xeelii boota maayli eqqizanne haatta tubuy guye baggara makina aysuuse beyettes.